Supar ma keti ni n bɔŋɔ. salɔ nyɛla ban be di puuni. shebi dala shin kaafa kpalansi ka shebi da kpama nima. ka shebi ye liiga yelɔw ka daari bɛni kaso liiga sabinli ʒɛ ɔ nyaaŋa. yinɔ kpala nɔsemats ɔ nɔlini.

Zamaatu n bɔŋo ka naa ʒi wahu zuɣu bi to o la ambirela ka so gbubi karantɛ bɛ o nuzaa zuɣu ka shɛba gbubi kpana jɛngbuna gba bɛ din ni zamaatu maa nyaanga yili nyɛla din bɛni di nuzaa zuɣu ka tia saya.